Li garabi febar la , mungi am lu wekh , ak lu netteh , ak lu bullo , te mungi am binda yu nyul , mungi tegu si kaw tabul bi.

Fii heww la, nitt yi bari njungeh takhaw, njenen njungeh jeul lehkah, safara mungy taal cii digi yon bii, aiiy guiy coco njungy takhaw fofu.

Fii jaangeh kaii la, mungy am aiiy tohgu, ak fingh dae bindeh, lolu mungy njull.

Li xibaar la neeti goor nyung fa ay binda yu xonxa ak yu bulu ak yu ñuul ak yu weex.

Lii daalu jigeen la si kaw da nuul si suuf lu chocola la daala bagi tegu si kaw tape bi si suuf.

Siwo mu fii neka, mingi teggu si kaw fens bu gaatta, si suuf nyun ko karo, tasala mung fa, ak ay guuy koko.

Li dewi pot la pot bi bu nete la mogi am benda yu nuul ak benda yu weex.

Kii jigeen la, mu gi taxaw, sol dalla bu nyuul, sol jaaru bu weex, sol kaala bu nyuul, tubooy bu weex, mbubba bu bulo, kalpe bu bulo. Ta ay guy nyu ngi taxaw foo fu noon ak ay neek.

Kii gorrla gayi nyingeh jonganteh mungi sol tuboy bu blue mbubu bulorr ak lunyeh jonganteh nyunko saniwanteh benen gorr mofa taxaw mungi sol mbuba bu nyul tuboy bu nyul.

Lii dalalaa, dalaa jigen. Mungii teguu sii kaww tabalbii, dalaa bangii amm lu nyoul, lu blue ak lu neteh.

Lii mbubulaa, mungii amm lu wehk ak tupu tupu yuu neteh, mungii ajuu sii kaww.

Li kabba la, nyunko binda. Mungi am binda yu nul ak ay lu weex ak lu nette

Li garabi yo la , mungi tegu si kaw tabul bi , mungi am binda yu nyul , culoor bu xonxu , bu bulur ak , bu wekh.